Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaalee mana keessatti tajaajila gara garaa kennan jechuudha. Meeshaaleen mana keessatti tajaajila kennanis jiruu hawaasaa kan salphisanii fi hawaasni faayidaa guddaa kan irraa argatudha.

Oduu jechuun wanta namni dhagahe yookiin arge ,nama hin agarre (hin arginetti) dabarsu jechuu dha. Karaa kanaanis odeeffannoo dhaga'uu fi odeeffannoo qaama hin dhageenyeef qooduun kan danda'amu dha.

Alaabaa fi asxaa jechuun Alaabaan maallatoo, eenyuumma fi maalummaa biyyaa tokko kan bakka ba'uu yommuu ta'u, asxaan immoo walqixumaa saba fi sab-lammoota biyyaatti keessa jiraatan jechuudha.

Barumsa jechuun hubannaa yookiin beekumsa argachuu jechuudha. Kanas namni karaalee adda addaa argachuu danda'a. Isaanis barumsa idilee fi al idilee ta'uu danda'a.

Aasxaa jechuun mallattoo walqixxummaa sabaaf sablammootafi uummattoota kan bakka bu'u jechuudha. Kanas kan fayyadamnu yemmuu walqixxummaa hawaasa sanaa ibsinuufi eegnu kan fayyadamnudha.

Ispoortiin sochii qaamaa hawaasni yookiin namni dhuunfaan hojjetu yookis faayidaa gurguddaa kanneen akka fayyummaa eeguufi dhukkuba qaama namaa irra ittisuuf kan fayyadudha.

Oduun kan hawwaasni tokko dhagahee, argee akkasumas nama biraarraa wabeeffatee odeessu jechuudha kunis hawwaasa tokko odeeffannoo walii dabarsuufi waan argeef waan dhaga'e walirraa baruuf kan ittiin itti gargaaramudha.

Meeshaalee manaaf waajjiraalee jechuun gosoota meeshaa fi mana keessatti faayidaa garagaraa kennaniifii waajjiraalee keessatti faayidaa garaagaraa kennanidha. Meeshaalee kanas hawaasni tajaajiloota garagaraa irraa argachuuf kan itti fayyadamu jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun gosa soorataa ta'ee, kan hawaasni dhugee ittiin dheebuu ba'uu fi ittiin jabeenya akkasumas fayyummaa qaama isaa eeggatudha.

Muuziqaan meeshaaleedhaan kan taphatamu ta'ee hawaasa bashannansiisuu, bohaarsuu fi ergaa garagaraa dabarsuuf kan tajaajilu dha. Kanas hawaasni yeroo gaddaa fi gammachuu isaa itti kan fayyadamu dha.

Faaya jechuun miidhagina, bareedina hawaasaa, naannofii wantootaa jechuudha. Isaan kunis hawaa kan fayyadan hawaasa ittiin fayyummaasaa fi qulqullinasaa eeggatuuf kan oolanidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misooma bu'uuraa kan hawaasni tokko argatee ittiin jireenya isaa geggeeffatu jechuu dha. Isaanis kanneen akka ibsaa, daandii, manneen barnootaa fi kanneen kana fakkaatani dha.

Geejjiba jechuun imala yookiin adeemsa namni tokko yeroo tokkoo yeroo biraatti, bakka tokkoo bakka biraatti taasisu yammuu ta'u; konkolaataawwan jechuun immoo meeshaa yookiin wanta geejjibaaf nu fayyadan jechuudha. Kanaaf hawwaasni itti fayyadama.

Bineensota manaa fi Alaa jechuun lubbuu qabeeyyii tahanii, bineensota manaa jechuun lubbu-qabeeyyii mana jiraatan jechuudha. Bineeldota Alaa jechuun immoo gosa bineeldotaa tahanii kanneen Ala jiraatanidha.

Barumsa jechuun beekumsa yookiin hubannaa waan tokkoo argachuu jechuudha. Kunis kan gaggeeffamuu danda'u karaa idilee yookiin al idilee ta'uu danda'a jechuudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun gosoota meeshaalee ta'anii tajaajila mana keessatti fi waajjiraalee keessatti kanneen tajaajilanidha. Tajaajila kanaanis uummatni yookiin namni dhuunfaa tokko faayidaa garaa garaaf ni argatu.

Kitaaba jechuun barreeffamoota garagaraa beekkumsa dabarsuu danda'an kan of keessatti qabatudha. Matseetii jechuun gosoota kitaabaa ta'ee kan kitaabni of keessatti qabatudha. Gaazexaawwan jechuun immoo kanneen beeksisaaf oolan jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun gosoota meeshaalee miidhagina (bareedina) yookiin faayaaf oolanii dha. Hawaasnis meeshaalee kana faayaaf (bareedinaaf) itti fayyadama. Kanaafuu, hawaasaaf faayidaa guddaa kennu.

Kuduraalee fi muduraaleen gosa biqiltootaa ta'anii kanneen soorataaf oolani dha. Isaan kunis jirma isaanii fi fireen isaanii kan nyaatamuu fi hawaasni soorataaf itti fayyadamu jechuu dha.

Ogummaa jechuun tooftaa namni tokko ittiin waan tokko hojjetee jireenya isaa jijjiiru jechuu dha. Aadaa jechuun bartee, duudhaa fi akkaataa ittiin bulmaata hawaasa tokkoo jechuu dha.

Hooggantoota bebbeekkamoo jechuun hooggantoota dirqama mataa isaanitti kenname karaa barbaachiseen bahatanidha. Hooggantoota kanaaf hawaasni beekamtii kan kennanidha.

Ogummaa jechuun tooftaa mana yookiin akkaataa wanti tokko itti dalagamu jechuu dha. Aadaa jechuun immoo bartee yookiin duudhaa hawaasa naannoo tokko jiraatuu kan calaqqisiisu jechuu dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosa biqiltootaa ta'anii kanneen nyaataaf oolan jechuudha. Biqiltoonni kunneenis madda nyaataa ta'uun kan tajaajilanidha. Maddi nyaataa isaan irraa argamus ija yookiin jirma isaanii ta'uu danda'a.

Geejjiba jechuun imala jechuu yookiin bakka tokkorraa bakka biraa adeemsa jechuu yoo ta'u, turizimii jechuun immoo daawwannaa yookiin bohaaruu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo godaansa bakka tokkorraa bakka biraatti yookiin biyya tokkorraa biyya biraatti jechuudha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun geejjibni kan hawwasa tokko bakka tokko irraa gara bakka biraatti akkasumas meeshaalee tokko bakka tokko irraa bakka biraatti imalchiisuuf fayyaduu dha. Kunis faayidaan isaa humna namaa salphisuu fi yeroo barbaadame keessatti waan barbaadame ittiin hojjeechuufi dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misooma biyya tokkoof bu'uura ta'ee kan biyyi sun irratti hirkattee yookiin hojjettee jiruuf jireenya ishee ittiin gaggeessituu fi bultoo ofii ittiin guddifatanidha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee jireenya dhala namaa keessatti faayidaa guddaa kennanidha. Isaan kunis kanneen akka bilbilaafi Kan kana fakkaatani hawaasa qunnamsiisuuf Kan tajaajilanidha

Kitaabota jechuun meeshaalee barnootaa kanneen beekumsaaf nama gargaaranii dha. Matseetii jechuun immoo wantoota kanneen akka suuraa fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabataniidha. Gaazexaawwan immoo gosoota ta'ee kan faayidaa qabuu dha.

Mana jechuun kan namni ijaaree keessatti hojiiwwan gara garaa itti hojjechuuf itti fayyadamudha. Mana jireenyaa jechuun immoo gosa manaa ta'ee, kan hawaasni keessa jiraatu jechuudha. Kana jechuun kan keessa buluuf keessa oolu jechuudha.

Daldala jechuun adeemsa bittaaf gurgurtaa jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka yookin iddootti adeemsi bittaa fi gurgurtaan geggeeffamee hawaasni waan barbaade walirraa bituuf walitti gurguru jechuudha.

Faaya jechuun midhaginaa, bareedinaa biyyaa tokko, nama tokko yookiin waan tokko bakka bu'uudha. Kunis hawwatamummaa, jalatamummaa fi barbachaa hawaasa sana bu'aa guddaa kan qabuu fi kan oluudha.

Seera kabachiisaa jechuun kan seera kabachiisu yookiin dambiif duudhaa hawaasni tokko ittiin bulu kan kabachiisuu fi yakkootaaf barmaatilee duubatti hafoo hawwaasa keessa jiran kan dhorku jechuudha.

Geejjiba jechuun imala namni yookiin wanti tokko bakka tokkorraa bakka biraatti taasisuu dha. Turizimii jechuun immoo daawwannaa taasifamu jechuu dha. Immigireeshinii jechuun godaansa namni yookiin hawaasni tokko bakka tokkorraa bakka biraatti taasisuu dha.

Mana jechuun kan namni ijaaree faayidaa garagaraaf itti gargaaramu jechuudha. Mana jireenyaa jechuun immoo gosa manaa ta'ee kan namni keessa jiraatu jechuudha. Kana jechuunis kan namni keessa buluuf oolu jechuudha

Faaya jechuun bareedina yookiin miidhagina namootaa yookiin wantootaa jechuudha. Hawaasnis faaya yookiin miidhagina kana fudhatamummaaf yookiin jaalatamummaa argachuuf itti fayyadamu.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun gosa meeshaalee ta'anii, barreessuuf kan fayyadan jechuudha. Kanas kan fayyadamnu ittiin ergaa tokko barreessinee ol kaahuu fi barreessinee qaama ilaallatuuf ittiin erguuf kan nu fayyadanidha.

Amantii jechuun kan hawaasni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko na baasa, naaf ta'a , rakkoo koo keessatti na gargaara jedhee amanee itti sagadu yookiin ittiin bulu jechuudha. Kanaaf hawaasni amantaa mataa isaa ni qaba.

Elektirooniksiin meeshaa kan yeroo faana dabalaa adeemu yookiin kan haala yeroo keessatti faayidaa hedduu qabudha. Kanas hawaasni jiruu isaa akka barbaade, haala barbaadeen ittiin hojjetachuuf itti fayyadama

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa kanneen ofii biqilanii fi namni dhaaban kan of keessatti qabatu jechuudha. Isaan kunis qilleensa naannoo tokkoo to'achuufi madda nyaataa ta'uun kan nama fayyadanidha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun gosoota meeshaalee ta'anii barreeffama ittiin barreessuu fi irratti barreessuuf kan oolanidha. Isaan keessaa kanneen muraasnis kanneen akka kobbee, barruullee fi kan kana fakkatanidha.

Hawaasa jechuun uummata naannoo tokko jiraatuu fi aadaa walfakkaatu kan qabu jechuudha. Maatii jechuun immoo nama mana tokko keessa jiraatuu, jireenya isaa waliin geggeessuu fi wal utubee jireenya isaa cimsatudha.

Beeksisa jechuun wanta tokko hawaasaaf ifa gochuu yookiin hawaasatti himuu jechuudha. Kunis bifa qindaa'aa ta'een kan raawwatamuu fi akkamitti eessatti fi maalif kan jedhullee kan of keessatti qabatudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo dabarsuu jechuudha. Kunis haala qindaa'ee fi itti yaadamee kan qophaa'udha. Akkasumas illee wanti tokko akkamitti akka ta'e eessatti akka ta'ee fi Yoom akka ta'e kan of keessatti qabatudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun gosoota misoomaa keessaa tokko ta'ee isaan bu'uuraa jechuudha. Isaan kunis kanneen akka manneen barnootaa, buufata fayyaa, daandii, ibsaa kan kana fakkaatan kan of keessaa qabudha.

Fayaa jechuun; miidhaagina, bareedina jechuudha. kunis hawaasni yeroo baay'ee Kan itti faayyadamuufi qulqullina miidhagina fi bareedina isaa eegaachuuf Kan godhudha. kanas Kan goonu faayidaa keenyaafi.

Kopheewwan jechuun gosoota kophee gara garaa kan namni kaawwatuu jechuudha. Kunis kan nuyi fayyadamnu ittiin balaawwan gara garaa qaama keenya keessumaayyuu miilla keenya irraa eeguufidha

Uumama jechuun kan waaqni yokiin rabbi uume yookiin immoo kan namaan hin uumamne jechuudha. Naannoo jechuun immoo wantoota yokiin walitti qabama waan tokkoo bakka tokkotti walii wajjin hirkatanii walirratti jiraatan jechuudha.

Aasxaa jechuun mallattoo wal qixxummaa sabaa fi sab-lammootaa akkasumas uummatootaa biyya tokko keessaa kan bakka bu'u jechuu dha. Kunis hawwaasni biyyatti keessaa wal qixa yookiin kan wal hin caallee kan bakka bu'uu dha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaamoo jechuun tajaajila hawaasa tokkoof ijoo ta'ee fi gurgurtaa wantootaa xiqqeenyaan yookiin hamma hawaasni sun barbaadeen kan gurguramu hawaasaaf tajaajila kennuudha.

Ogummaa fi aadaa jechuun ogummaa yookiin wanta ogummaa nuuf ta'e jechuudha. Aadaa jechuun bartee yookiin duudhaa hawaasni tokko ittiin gaggeeffamu jechuudha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko jiraatan aadaa walfakkaatu kan qaban jechuudha. Maatii jechuun namoota mana tokko keessa jiraatanii fi hojii tokkorratti bobba'anii diinagdeesaanii guddifatan jechuudha. Kanaafuu maatiif hawaasni hawaasa keessatti bu'aa guddaa qabu.

Daldalaa jechuun addemsa bitaa fi gurgurtaa jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka yookiin iddoo daldalii kun itti geggefammuu jechuudha. Kanaaf hawaasni daldalaatti sirnaan faayadaama.

Beeksisa jechuun daddabarsa odeeffannoo kan karaa qindaa'aa ta'een raawwatamu jechuudha. Kunis wantoota yoomii fi eessatti, akkamitti kan jedhu illee kan of keessatti qabatudha. Kanaaf, hawaasni beeksisatti bal'inaan fayyadama.

Kopheewwan jechuun gosoota meeshaalee ta'anii kan namni miilaatti kaawwatudha. Isaan kunis balaawwan gara garaa qaama keenya irraa eeguuf keessumaa miila keenya irraa eeguuf tajaajilu.

Seera kabachiisaa jechuun dambii ittiin bulmaata hawaasa tokkoo kan kanachiisu akkasumas yakkaa fi duudhaalee duubatti hafaa biyya keenya keessaa ittiin hambisuuf kan nu tajaajilanidha.

Barumsa jechuun hubannaa yookiin beekumsa argachuu jechuudha. Kanas hawaasni kallattii gara garaan argachuu danda'a. Kanneen akka Manneen Barnootaa, Miidiyaa fi kan kana fakkaatan irraa.

Kuduraalee fi muduraaleen gosa biqiltootaati; isaan kunis faayidaa gurgurddaa kanneen akka nyaataa fi fayyaa hawaasaa eeguuf faayidaa guddaa kan kennanidha. Hawaasnis warreen kana kunuunsee guddisa.

Manneen nyaataa fi dhugaatii jechuun gosoota manneenii ta'anii kanneen tajaajila dhugaatii fi nyaataa keessatti gaggeeffamudha. Hawaasnis tajaajiloota kana kan argatu fakkeenyaaf kan akka dhugaatii dhaquun tajaajilamudha.

Geejjiba jechuun; imaala ykn bakka tokko irraa bakka biraatti ittin godaanuf Kan faayyaduudha. Konkolaataa jechuun immoo, gosoota geejjiba keessa tokko ta'ee bakka tokko irraa bakka biraatti ittin godaanuf Kan faayyaduudha.

Miidiyaa hawwaasaa jechuun gosa miidiyaa keessaa tokko ya'ee kan hawwasni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'u jechuu dha. Isaan kunis jireenya hawwaasaa keessatti faayidaa guddaa kan qabu kanneen Akka odeeffannoo dabarsuuf kan oolanii dha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen tajaajilli nyaataaf dhugaatii keessatti geggeeffamu jechuudha. Manneen kana keessattis hawaasni tajaajila nyaataa fi dhugaatii argatee kan itti fayyadamudha

Bu'uuraalee misoomaa jechuun bu'uuraalee misooma biyya tokkoof barbaachisan kannen akka ibsaa, daandii, buufata fayyaa, manneen barnootaa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Isaan kunneenis guddinaafi jijjiirama hawaasaa keessatti qooda gudda qabu.

Gabaa fi daldala. Daldala jechuun gosoota diinagdee ta'ee adeemsa bittaaf gurgurtaa kan of keessatti haammatu. Gabaa jechuun bakkeewwan yookiin iddoo daldalli itti geggeeffamu jechuudha.

Amantaa jechuun kan hawaasni, namoonni yookin uummanni nabaasa jedhee amanee itti bulu jechuudha. Namoonni kan itti amananis rakkoo, gammachuu fi kan kana fakkaatu itti himachuu fi furmaata biraa argachuufi.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun immoo oomishaalee oomishamanii fi kan hawaasa tokko nyaataaf, dhugaatiif akkasumas wantoota biroof itti fayyadamnudha jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun gosoota Meeshaalee ta'anii kanneen miidhagina yookiin bareedinaaf oolanidha. Hawaasnis Meeshaalee kana itti gargaaramee ittiin miidhagina dhuunfaa isaa fi naannoo isaa eeggachuufidha.

Daldala jechuun gosoota dinagdee ta'ee, adeemsa bittaaf gurgurtaa jechuudha. Gabaa jechuun iddoowwan yookiin bakkeewwan itti daldalli geeggeeffamu jechuudha.

Geejjiba jechuun imala hawaasaaf kan tajaajila kennanidha. Turizimii jechuun immoo daawwannaa fi bashannana hawaasaa kan oolanidha. Immigireeshinii jechuun immoo godaansa bakka tokkorraa bakka biraatti jechuudha.

Oduu jechuun wanta dhageetti yookiin dhageenye tokko karaa ittiin daddabarsinu jechuu dha. Akkasumas hawwaasni nama wanta tokko hin argin yookiin hin agarreetti odeeffatee odeeffannoof kan itti fayyadamuu dha.

Geejiba jechuun imala yookiin bakka biraatti imalchiisuuf kan oolanidha. Turizimii jechuun immoo daawwannaa fi bashannana jechuudha. Immigireeshinii jechuun godaansa bakka tokko irraa bakka biraatti taasifamu jechuudha.

Geejjiba jechuun imala yookiin adeemsa jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa kanneennhawwaasa yookiin wantoota imalchiisuuf fayyadanidha. Isaan kunis hawwaasa sa'aatii barbaadanitti bakka barbaadan akka gahan fayyada.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiilee garaagaraa namni dhugu jechuudha. Isaan kanas namoonni kan dhugan, ittiin dheebuu bahuu fi akkasumas akka madda soorataa fi dhugaatiitti kan itti fayyadaman jechuudha.

Amantaa jechuun kan hawaasni tokko na baasa jedhee itti amanudha. Kunis kan itti fayyadamnu gadda, gammachuu keenyaa fi kanneen kana fakkaatu itti himachuufi waan itti himanne irraas furmaata argachuuf kan itti fayyadamnudha.

Uumama jechuun kanneen waaqni uumee fi waaqni (Rabbi) uume jechuu dha. Naannoo jechuun immoo wantoota naannoo tokkotti argamanii dalagaa garaagaraa hojjechuuf kan fayyadani.

Oduu jechuun wantoota namni tokko dhaga'ee, argee nama biraatti dabarsuuf yookiin nama biraa odeeffachiisuuf itti fayyadamu dha. Kanas hawaasni yaada, ergaa fi wantoota walif qooduu barbaade ittiin dabarsuuf itti fayyadama.

Meeshaalee Manaa jechuun meeshaalee mana keessatti jireenya hawaasaa faayidaa guddaaf oolanidha. Meeshaalee Waajjiraalee jechuun meeshaalee waajjiralee keessatti itti fayyadamuuf oolanidha. Kannneen akka Barruulee garagaraafi meeshaalee adda addaati.

Geejiba jechuun imala bakka tokkoo bakka biraatti yemmuu ta'u, turizimii jechuun immoo daawwannaa bashannana immigireeshiniin godaansa bakka tokko irraa bakka biraatti taasifamu jechuudha

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun ogummaa ijaarsaa fi babal'iinsa daandiif kan ooludha. Kunis hawaasa wal qunnamsiisuu fi wantoota adeemsa hawaasaa irratti gufuu ta'an ittisuuf fayyada.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa keessaa tokko ta'anii uumamaan kan lafa keessaa biqilanii fi namnis dhaabee kan guddisu jechuu dha. Isaan Kunis jireenya hawwaasaa keessatti faayidaa guddaa qabu. Isaannis kanneen akka nyaataa fi qorichummaaf oola.

Daldala jechuun gosoota diinagdee ta'ee bittaa fi gurgurtaa kan of keessatti qabatu jechuu dha. Gabaan giddu gala daldalaa, iddoo itti hawaasni wantoota garaagaraa wal'irraa bituu fi walitti gurguru, jechuu dha.

Kopheewwan jechuun gosoota meeshaalee ta'anii kanneen hawwaasni yookiin uummanni bitees ta'ee kallattii gara garaan argatee itti fayyadamu kunis balaa qaama keenya irraa eeguuf fayyadu, keessumaa miilla keenya irraa eeguuf.

Faaya jechuun bareedina yookiin miidhagina namaa yookiin waantota jechuudha. Hawaasni waantota garaagaraa yookiin faaya garaagaraa bal'inaan fayyadama. Kanas hawwatamummaa hawaasa naannoo isaa biraa argachuuf.

Mana jechuun ijaarsa kan namni ijaaree fi tajaajiloota gara garaaf kan oolan jechuu dha. Mana jireenyaa jechuun immoo, gosa manaa ta'ee, kan namni keessa jiraatu jechuu dha. Kunis kan hawaasni keessa ooluu fi keessa bulu dha.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa kan ofii biqilan yookiin kan namni dhaabe jechuu dha. Isaan kanas hawaasni qorichummaa fi madda nyaataa akkasumas madaallii naannoo akka eeganiif itti kan fayyadamu dha.

Amantaa jechuun kan namni tokko yookiin hawaasni tokko itti amanee ittiin bulu jechuudha. Kanas kan fayyadamnu rakkoo keenya itti himachuu fi gammachuu keenyaaf ittiin galateeffachuuf kan itti fayyadamnudha.

Siyaasa jechuun; faalasa hawaasni tokko ykn mootummaan tokkoo itti faayyadaamuu jechuudha. Kanas Kan itti faayyadaamaan sirna bulchinsaaf geggeessumma isaanii ittin raawwachuufidha.

Giddugala Bashannanaa jechuun iddoo bashannanaa hawwaasaa itti bashannananii iddoo boqonnaa sammuu fi beekumsa gara garaa irraa argatudha. Kunis hawaasaaf faayidaa gudda kan qabudha.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa ofii isaanii biqilanii fi kan namni dhaabu. Isaan kunis madda nyaataa fi qorichummaaf kan fayyadanidha. Hawaasni jiruuf jireenya isaa keessatti bal'inaan kan itti fayyadamanidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun gosoota misoomaa ta'anii warreen dirqama hawaasa tokkoof barbaachisan jechuudha. Isaan keessaa muraasnis ibsaa, daandii, manneen barnootaa, hospitalaa fi kanneen kana fakkaatanidha.

Amantaa jechuun kan haawasni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko itti amanee na baasa, yeroo rakkoo koo na gargaara jedhee itti fayyadamudha. Kanas hawaasni gaddaaf gammachuu isaa itti himachuuf itti gargaarama.

Oduu jechuun waan dhageenye tokko yookiin waan argine tokko nama hin dhageenyeef yookiin hin arginetti dabarsinee odeessuu jechuudha. Kanaaf hawaasni oduu kana walii dabarsu yookiin walirraa dhaga'u ittiin odeeffannoowwan dhageessisuudha.

Seera kabachiisaa jechuun seera (dambii) bahe tokko hojiitti hiikuu jechuu dha. Kunis kan ta'u yakkootaa fi barmaatilee dhiibbaa geessisan ittisuuf kan fayyadani dha.

Bineensota manaa fi alaa jechuun Bineeldota mana jiraataniif ala jiraatani dha. Bineeldonni ala jiraatan kanneen namatti hin madaqiin yoo ta'an; bineeldonni mana jiraatan immoo kanneen namatti madaqani dha.

Uumamaa fi naannoo jechuun kan waaqti uumee fi harka namaatin kan hin uumamiin jechuudha. Naannoo jechuun wantoota bakka tokkotti argamanii dalagaawwan garagaraa waliin hojjechuuf hojjechuudhan naannoo sana bu'aa buusanidha.